Biyya keenya keessatti hanqina hojjettoota yaalaatu jira, Kunis tokkoffaa namoonni ogummaa yaalaa baratan yeroo baayyee biyya keessatti hojjechuu hin barbaadan. Kunis mindaa isaaniirraa kan ka'edha.